Soucci ganar ak pompitirr bounyou saff

Toori Yallah bu maga bi ak yonente Muhammad SAW toori Yallah bu maga bi ak yonente Muhammad SAW.

Napu kat i jëën, napu kat i jëën.

Keur, keur, keur, keur.

Dalliyi dèr, dalliyi dèr.

Barab bu gendé Kai ak jayèh Kai.

Nappu kati jeen nyoi free mbaal, nappu kati jeen nyoi free mbaal, nappu kati jeen nyoi free mbaal , nappu kati jeen nyoi free mbaal.

Qcity, plassi cii fananeh kaii, nopalew kaii, foh ak legaye kaii, Qcity plassi fananeh kaii, nopaleh kaii, foh ak legaye.